Emyenda eyanikire aha rwoma, empare, eshaati, obushuuka, omuguha gukomire aha kiti. Ekiti kokomirwe hariho obuju bw'embaaho bwetoroirwe ebishaka by'erangi ya kinyaatsi hariho n'amaabare gombekire aho.

Abaana bashatu bekoreire enku nibaruga kusheenya. Ondijo obari enyima akwatsire ekikwijo omu ngaro. Bari omu muhanda nibatambura nibatwara enku. Hariyo n'abakazi babiri omu rubaju bo nibatamburira omu binyaatsi. Omwe aheekire omwana, ondiijo tamuheekire. Nabo bariyo nibataaha. Hariho n'ondijo omwojo enyima aheekire ebintu ah'eibega.

Embogo ziri omu eirisizo ryazo. Ahu zirikuraara zikatuura hariho ebinyaatsi. Enyima yaazo ahu ziri hariho ebiti bingi biine erangi ya kinekye. Zitaire amahembe g'okureebana.

Omuntu abumbatinze ekyenyanja omu ngaro emwe arimu nakireeba ekyenyanja kyeshami, ogundi omukono gukwatsire aha mukira gw'ekyenyanja. Ekyenyanja kyine amapapa, amapapa gakyo gemereire nana amahwa gakunu gemereire.

Aka n'akatare aku bakugurizamu ebihingwa abantu biine emitaka y'okweshangiza kwerinda omushana gutabateera n'obutashiisha ebi bakuguza nindeeba enyanya harimu obutuunguru harimu n'ebintu epimpakiire omu budeeya.

Omushaija arimu natsindika egaari ye omu mahembe ainemu obuveera bukomiremu ebintu birikwera, omu muti harimu enyanya zikomiremu kandi enyuma aha kariya hariyo emicungwa nayo ekomiremu nyingi eri omu buveera arimu natsindika egaari ye nagyenda.

Amaato maingi gari aha mwaro hariho n'obufuha obu abashohi n'babariya bari kuraaramu n'abantu ebintu byabo ahu bakuba nibabiteeka. Kandi kuriya enyima hariyo empanga n'ebihingwa by'abantu ebi bakuhinga ebihingwa.

Omushaija arimu naayotsya enyama ye akwitse akantu aku bakukwatisa nagihindura ngu etsye kandi omu rubaju rwe kuriya hariyo abantu abandi abemereire, omushaija ogu ariyo naayotsya enyama ajwaire esaati erikwera, ovoro ye erikwera naahindura naguma nahindura ngu ekatsya.

Omushaho omushaija ajwaire akakokoro k'aha munwa ajwaire n'esaati yaabo y'emikono miraingwa erikwera aine n'akantu aku bakuba nibahurikiza omutima oku gurikuteera akaine omu maraka nk'okwiragura.

Omukazi aheekire omwana, omukazi nairagura. Asibiize omwana ekitengye kiine erangi ya kinyaatsi aheekire ekitookye. Ahansi y'ekitookye aha mutwe abandizeho endeere akwaitse ebintu bibiri omu ngaro.

Omwishiki ari omu musiri gw'ebicoori, ebicoori bikuzire biine n'ebibabi. Akomire eishokye aine n'obwoma omu matu. Ajwaire esaati y'emikono migufu n'empare. Ariyo narambarambura omusiri gwe gw'ebicoori.